Biihi banaahe la sege baa a te ɔnna kõɔ. Kaŋa suee kparoo buluu ka kaŋa su kpardɔɔ, ka kaŋa meŋ kparoo ba sãã, ka kaŋa vɔgle zupeluu. Kyɛ ka ba taa bogtiri a ɔnnaa kõɔ.

Nasadɔbɔ ne nasapɔgebɔ la a are ka bamine su kpare zeere ka bamine su kpare giriin a hɔɔle kpogilo naŋ e peɛle k'a mine e zeere ka yikpoŋ kaŋa naŋ e sɔgelaa a are a ba puori sɛŋ.

Pɔgebɔ la are k'a pɔge kaŋ naŋ are a ba poɔŋ a zɛge o nu duluŋ a kyɛ hɔɔle zupili a o zu poɔ k'a pɔge kaŋa pɔnne gane a meŋ are k'a kaŋa meŋ a pɔnne makurofoon ane o nugɔɔ.

Die poɔ la ka nasapeɛlle zeŋ ka kɔmpiitare biŋ biŋ a ba nimitɔɔreŋ kyɛ ka a teŋɛ soga meŋ a nyegrɛ o zaa filɛfilɛ kyɛ ka vuu meŋ a nyege a die sazu poɔ.

Bondere la ewo a laa poɔ, a bondere ŋa na ewo a laa poɔ en mune ne bɛŋɛ, bɔɔdeɛ, nɛne nɛnkyeena, vaare, nɔngage, alebasa ane gyɛle. 13396.

Pɔge la dɔɔ teŋɛ soga ka pɛɛ be o nu poɔŋ ane kommie ne bogti a biŋ o puoriŋ ka pɛɛrɛɛ ane aŋkaarɛɛ yɛ eŋ talaare poɔ biŋ a o nimisogaŋ ka mankene a eŋ bogti poɔ a biŋ o lombore sɛŋ ane nyaadoɔ kyɛ ka kodu meŋ dogle table zu.

Die poɔ la ka table ane dakogro a biŋ biŋ ka a die penti ane pentipelaa kyɛ ka a die koŋkogre kaŋa ka filaawa a mare a be

Kuu daga sɔglaa la biŋ ka noba a ŋmaa gyilloo ka ba mine de taa taŋgaraa mie a ŋmaara ne a kuu daga foto ka ba de zupil a dɔgle a kuu daga zu poɔŋ.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

Pɔgesaraalee la are seɛ toraza a are bondi maale die poɔŋ ka kapore ane zeɛre sulli a yagele a die lombori kaŋaŋ ka pelɛte meŋ dɔgele a die teebol kaŋa zu.

Mui baa poɔ la ka pɔgeba a be a pɔgeba mine vuunee la ka ba mine meŋ a are are ka vuu pool a te are a ba puori sɛŋ a pɔgeba mine vɔgle la katawɛbilii

Dɔbɔ ne pɔgebɔ la kyɛnɛ sori zu k'a dɔɔ kaŋa soba naŋ su kootu a pɔnne bondoɔre kaŋ o nu poɔ a de kyaare a o tasoba kaŋa meŋ naŋ su kpare nu-ŋmaara k'o noo kyɛnɛ.

Tipuure tɛɛtɛɛ la a biŋ kaa mine e zeere kaa mine e peɛle kaa mine doɔre ka nasadɔɔ ane nasapɔge a huun a ti a ti puure mine a taa lɛ.

dɔɔ no dam zeŋ ka bib iiri ŋmaa gyili, a bibiiri mine zena tensɔge a bibiiri mine ara sazu a kaŋ me dɔb a pɛgele wɔɔya. A dɔɔ, kolee bina a dɔɔ nimisɔgɔ. bɛ maalɛ bon… bon yitaa ne kerepɔɔte.

Pɔgebɔ bata la mare biiri a tuori dɔɔ k'o tuo bɔtɔ kyɛ a pɔge kaŋ tuoe booti k'o taa liŋe ka kaŋa meŋ tuo bɔtɔ kyɛ pɔnne kataweɛ o nuuri poɔŋ ka kaŋa meŋ pɔnne bɔtɔ a o nu poɔŋ kyɛ teɛ arɛɛ a pɔge kaŋa naŋ su kpare doɔre puori sɛŋ.

Pɔgesarebilii bayi la a are ka noore are a ba seŋsogleŋ kyɛ ka kaayaa meŋ deɛle miri a ba kpakyagaŋ kyɛ ka teere meŋ naŋ are are a ba puori sɛŋ bogti meŋ biŋee la a ba seŋsogleŋ poɔŋ.

Peturo koͻroo zie nea ka, pͻgebԑԑyi a de ne bibiiraata ara a nimisogͻ. Dͻͻ zͻͻŋ moto a do toori eŋ a moto nimisogo. Lͻͻre giriiŋ ara a nimisogo, a lͻͻre pela a meŋ are a nimisogo.